Nyɔnu aɖe le atikutsɛtsɛwo gbɔ. Wo bla taku yibɔ do awu yibɔ ta avɔ. Atikutsɛtsɛa mango, utsi, paya, kɔɖu.

Ŋutsua ɖɛ nye yi. Eti kɔpu le eshi, agba le akɔme nɛ, caki le egbɔ, kɔŋkɔ hã le egbɔ. Flawa flawa kp kpeze ze hã le egbɔ. ŋukukliwole kplɔ dzi, gbale.

Nynuvi ene ɖewo nye eyawo, wotɔ ɖe dziƒoxɔ te ɖeka ƒo atiƒuiƒui ɖe ta, wòlé agbalẽ ɖe asi wòdo afɔkpa yibɔe, ɖeka do awu abɔ legbee do kpekuivɔ ɖe eŋuti.

ɖeviaɖewo yawo wóle ƒuƒoƒe gbedom ɖa wóle atsi kɔkɔ ɖe te exɔ le megbe nawo exɔ va ɖe le megbe newo gbewo ƒoxlawo ɖevia ɖeka dó awu ŋtisiɖiɖi ɖeka dó awu violet ɖeka dó awu yi

Asimegbadɔ, woɖo avɔsi ɖe asimegbadɔ me. Nyɔnu aɖe tsatsam lé omo ɖe ta, wota avɔ, gabatsivɔ ɖeka le tsitre wodo awu aŋutiɖiɖi kple kɔfi.

Nyɔnŋuwo woame etɔ̃ aɖewoe ya, ɖeka kpa vi ɖe me, wolé ŋuti ɖe ta, ɖevi.. ɖevi ɖeka kplɔ wo ɖo lé ŋuti ɖe ta, ɖeka kpla bag yee wotɔ ɖe xɔa ɖe gbɔ, etsi le teƒea.

Nyɔnu le ƒuta aɖevu le megbe nɛ ele elã ɖe as…ŋdonui ɖe asi, dzaɖu, bɔlu eta avɔ ye wobla ta do awu kɔla amagbe amadama vovovo.

Nyɔnu aɖe kple viawo eve. Ebla ɖeka ɖe abɔ. Abɔtɔ le askrim nyim, wodo awu, wota ameta ɖe eme. Edo tokota, tokota nye aŋutiɖiɖi. Ɖevia ɖeka nɔ anyi ɖe askrimtɔ la ƒe gasɔ dzi. Ŋutsua do awu dzɛ̃, kuku dzɛ̃, gasɔ dzɛ̃.

Ŋutsu aɖewo ame eve. Ɖeka ta kom na nɔvia. Wotsɔ nu ʋi tsɔ kɔ nɛ. Ame ya ta kom ne nɔvia ɖɔ kuku, wodo awu ʋi. Amea wo ta kom na do trɔza yibɔ.

Ɖeviwo le sukuxɔme. Wo katã wodo sukuwu ɖeka. Woƒe nufialae nye Yevu. Yevua do awu ʋi. Ɖevia ɖeka kpla ashi kɔnɛ, ya ɖeka lé pepa laa shi. Ya ɖeka do awu ʋi. Ɖeviwo katã wole dzidzɔkpɔkpɔ me.

Fetri detsi kple akple wo le agbayi me. Galã le eme, lã yiyi le eme, wele le eme, tadigbɔ le eme, enu vovovowo le detsia me.

Ɖeviwo wo ame etɔ̃ wonɔ anyi ɖe zikpui ɖeka dzi. Ɖeka ƒo ɖa ɖe ta kɔ nuvia ɖe kɔ. Nuvia do awu ʋi. Ɖeka nɔ anyi ɖe axadzi nɛ wodo afɔkpa aŋutsi aŋutiɖiɖi.

Tɔsisi. Meli vovovowo le tɔsisia dzi. Xɔwo le tɔ to. Atsiwo hã ƒoxlã tɔ. Meli ga kple suewo le tɔ dzi.

Nufialawo ame eve, wole ɖeviwo gbɔ le sukuxɔ me. Ɖeka nye ameyibɔ, ɖeka nye yevu. Ɖevia ɖeka do awu dzɛ̃ eye blɔ to me. Ɖeka do ŋu ŋutitsiɖiɖi dzɛ̃ to me.

Yevu, nyɔnu etɔ̃ ŋutsu ɖeka wolɔ tomatosi ɖe kusi me, kusi gbemu aɖe me hetsatsam, ɖeka do awu ʋi, ɖeka do awu.

Ŋutsu kple nyɔnu. Wo ʋe ɖum. Nyɔnua ta ketevɔ. De dzonu kɔ. Ŋutsua hã da ketevɔ ɖe abɔ. Wòtsɔ kagbigbi ɛɛ takukagbigbi bla tae. Modo fɔkpa o

Nusrɔ̃ƒe. ame vovovowo le nusrɔ̃ƒe. mɔɖaŋuwo le woƒe akɔme. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa. Ameyibɔ Ameyibɔ tsaka Yevuwo. Nyɔnuvia ɖeka do awu piŋki. Agbalẽ le akɔme nɛ

Eke kuƒe ke lɔʋuwo le te ƒea katapila kea lɔm kɔkɔm ɖe ke lɔʋuwo me katapilaa le ŋtsi ŋtsi ŋtsi ŋtsitsiɖiɖi

Ɖeviwo le sukuxɔme. Titsa le wogbɔ. Titsa nye Yevu. Ɖeviwo do awu vovovowo. ɛɛ, woŋlɔ nu ɖe ekpedzi na wo. Ŋutsu aɖe hã le sukuxɔ ƒe mɔnu, do awu dzɛ̃.

Nuɖuƒe, nuɖuɖu vovowo le ekplɔ dzi ɖevi aɖe le nuɖuɖu dom na fofoa, ɖevia ƒo ɖa ɖe ta edo awi efli traletrale aɖwo le eme.

Nyɔnuwo le azɔli dzi., wokpa vi ɖe me. Wole agba ɖe ta. Kotoku gba. Wo rɔ ee rɔbagba ɖe ta. ɖeka kpa via kple avɔ dzi. Ɖeka do awu gbemu. Awu tsitsiɖiɖi. Awu blɔ, avɔ blɔ

Ŋu dzeƒe gã aɖee nye ya, eŋu geɖewo nye, woƒe kɔla nye ŋutsisiɖiɖi. ezɔ gãgãwo le, ƒo xla teƒea. Eŋu geɖewo le ŋu dzeƒe ya. Eŋuawo ƒe amadede nye ʋi

Nuɖuɖu le ŋegba me, nuɖuɖu vovovowo, bladzokɔ, koklozi, gbitsa tadi, dzomi le ta nɛ, lãyiyi.

Ŋtsuvi wo ame adre wole tɔme. Ɖeka kɔ ame ɖeka ɖe kɔ dzi, ɖeka kɔ ame eve ɖe etɔ dzi. Ɖeka le tsi tre ɖe wogbɔ lé ame ɖeka ƒe afɔ ɖe asi.

Eŋu woame eve wodo go, ɖeka le dzee, ɖeka ʋe le simiti dzi, exɔwo le exɔ domee, eŋua ʋetɔ ge tso gakpo dzi, amewo le mɔ dzi.

Ŋutsu woame atɔ̃, ame ɖeka do awu dzɛ̃, ameta le eme, ɖeka do aŋutiɖiɖi, ameta le me, ɖeka do gbemu, ameta le me, ɖeka do blu ameta le me, ɖeka do ʋɛ̃a kple yibɔ, ebɔlu ƒom.

Yevunyɔnu kple yevuŋutsuwo nɔ nyi ɖe kplɔ nu kple wo viwo wo nu ɖum. Nuɖuɖuawoe nye bladzo tɔtɔe. Kɔpu le wo gbɔ, aha le eme. Tsitsinga le kplɔ dzi. Enu vovo

Ɖeviwo fefe fem, wotsɔ afɔkp xoxowo wɔ kaƒomɔe le foto ɖem wo ɖokuiwo, exɔ aɖewo le teƒea atiwo le teƒeawo.

Wotsɔ atikpo wɔ zikpui na ɖeviwo wonɔ anyi ɖe dzi le anyixɔ me. Nufiala le wo gbɔ le tsitre ɖe ekpe gbɔ eye wòdo asi ɖe ɖeviawoa gbɔ. Ɖevia ɖeka do abɔ ɖe dzi, ɖeka do awu ʋe, wole awudodo vovovowo me.

Edu ya, exɔ vovovovowo gbedoxɔ, dziƒoxɔ, anyigbaxɔ, neti eteowo ƒoxla teƒea, siriki to dome ne eŋuwo le mɔ dzi amewo afɔ zɔm.

Detugbi ɖevi eve wole gasɔ dzi. Ŋgɔtɔ do awu ʋi eta, eɖa le kpɔyɔɔ nɛ. Dometɔ é kushi ɖe ta, Megbetɔ lé dometɔ. Nake le gasɔ dzi.

Ɖekakpuivi aɖe ya tɔ ɖe afɔzɔlawo ƒe mɔdodo dzi. Edo awu ŋtsitsiɖiɖi. Talegbe ʋi, afɔkpa ʋia kple yi, dzia kple yibɔ. Eŋuwo le megbe nɛ. Dziƒoxɔ kɔkɔ hã le megbe nɛ.

Nyɔnuvi ɖetugbuivi woame ene. Wole gagbɛ ɖe asi, mɔlu le eme. Ame aɖewo ɖum. Ame aɖewo me ɖum o. wodo awu vovovowo, wodo awu nɔnɔme tata vovovowo le awi si. Ɖeka awu blɔ, kuku le eta.

Nyɔnu eve wo le, wo tɔ ɖe tsitre le nusiaka gbɔ le dzɛ ɖom, nusiaka, enuwo wole ka dzi, koklowo le anyigba kple koklowo le nu kam. Tsisi gbagba ɖe hã le teƒea atiwo le teƒe